ire iren serbis da kuma ma'anonin su serbis na mai taimakwa wajen kula da kai serbis na mai taimakawa wajen kula da kai yana nufin mutumin da ke taimakawa wani wajen gudanar da aiyukan yau da kullun musamman idan mutum yana da bukatan taimako saboda rashin lafiya wani naƙasu ko tsufa wannan taimakon yana taimakawa wajen tabbatar da cewa mutum yana rayuwa cikin koshin lafiya tsafta da walwala serbis na zaman tare serbis na zaman tare yana nufin cewa kuna zaune ciin jindadin da kasancewa tare da wani ko wani abu a cikin kwanciyar hankali da nishaɗi ko lokacin da kuke jindadi ko kuma lokacin da aka shirya don hutu akwai wasu abubuwa da kuke jindadi a cikin wannan serbis na zaman tare serbis na gudanar da shan magani serbis na gudanar da shan magani yana nufin serbis ne na taimakawa wajen shan magani da kuma tabbatar da shan shi a cikin lokacin da ya kamar yadda aka tsara a sha shi serbis na tafiye tafiye serbis na tafiy tafiye yana nufin samar da tafiye tafiye ga masu duba marasa lafiya ga masu siyo kayan abinci ko makamantan su ko tafiye tafiyen buda idanu serbis na kula da gida serbis na kula da gida yana nufin aiyuka da ake bayar wa domin taimaka wa mutane su cigaba da rayuwa cikin aminci da kwanciyan hankali a gidajen su musamman ga tsofafi mara sa lafiya ko wadan dake bukatar taimakon yau da kullun serbis na kula da lafiya ta hannun ƙwararren jinya serbis na kula da ta hannun ƙwararren jinya yana nufin serbis na ciwon lafiya da ake bayar wa daga ƙwarrarun ma'aikata na jinya ga mutum a gida ko a asibiti ko a wani wuri na musamman da ba asibiti ba wannan nau'in kula da lafiya yana taimakawa wajen cigaba da duba lafiyar mara sa lafiya a rage bukatar kwana a asibiti da ingantattun shan magunguna da kuma jin dadin rayuwa

siffofin l kiwon afiya masu inganci ingantaccen kulawa a fannin lafiya tana bayyana ne ta hanyar kasancewa mai inganci lafiya mai da hankali kan mara lafiya akan lokaci nuna adalci haddin kai ka ingantatciya haka kuma tana hada da mayar da hanakli wajen inganta kyakyawan ingancin rayuwa bisa ga mafi kyawun hanyoyin aiki tare da magance bukatun mutane daban daban siffofin kiwon lafiya masu inganci sune kamar haka lafiya lafiya itace guje wa rauni ga marasa lafiya daga kulawar da ake nufin taimaka musa da ita ingantancewa samar da serbis bisa ilimin kimiya da dukwanda zai amfana tare da kaucewa samar da serbis ga wadanda bazasu amfana dashi ba kamar kaucewa yin kasa dayawa ko yin sama dayawa na serbis din mai mayar da hankali ga mara lafiya mai mayar da hanakali ga mara lafiya shine samar da kulawa tare da girmamawa da kuma amsa bukatu na ayoyi da kimar mara sa lafiya da tabbatar dacewa ra'ayoyin su na jagorantar yanda hukunci lafiyar su yake kula da lokaci rage yawan jira da kuma hana yawan jira mai cutar wa ga wadan dake bada kula wan da kuma wadanda ake ba kulawan Da inganci iganci na nufin kaucewa asara ciki harda barnar kayan aiki kayayakin da aka kawo daga masu kawowa nuna ra'ayi makamatan haka adalci adalci shine samar da kulawa ba tare da nuna bamnbamci ba saboda halayan mutum kamar jinsi ƙabilanci in da mutum ya fito ko matsayi na zaman takewa ko don dukiyarsa

hanyoyin kare cikewa bayani daga masu jinya cikewa wata matsala ce ta numfashi wadda ke faruwa idan hanyar iska ta rufe gaba ɗaya ko rabin hanyan ya rufe alamomin cikewan sun haɗa kamar haka fuska tana canza launi zuwa ja leɓɓa suna nuna shuɗi abinci yana fita daga baki rashin iya magana idanuwa suna buɗewa ko a suma ga mutane masu matsaloli cin abinci da ɗaiɗai bako rashin kulawa yayin ci yana iya janyo haɗarin cikewa da maƙogaro wasu dalilai masu janyo cikewar sune kamar haka rashin fahimtar tsarin cin abinci da akaba mara lafiya ga ma'aikaci rashin cin abinci gaba ɗaya cin abinci cikin sauri ya kamata masu kula da marasa lafiya su bayarda goyon baya cikin jiki idan an buƙata su dinga ba marasa lafiya abinci ciki sannu-sannu kamar kwayar cokali kuma su kula da yadda yake ko take haɗiyar abincin idan hancin wani yana cikewa yayi amfani da koran ma'aikata na taimakon gaggawa na ceton rai ko ya kira waƴannan nambobin tara ɗaya ɗaya idan har sai a buƙaci taimakon juyarda mutumin gaba da baya sannan a ɗaga shi daga ƙasa yi ceton rai da numfashi idan ya zama dole idan kana kai ɗai kuma kana cikewa idan zaka iya ka danna waƴannan nambobin tara ɗaya ɗaya kayi amfani da hannunka guda ɗaya don sanya yatsanka akan sassan ƙirji ka matsa jikin ka da ƙarfi akan wani abu mai ƙarfi da kaɗan daga ƙasa don fitarda abinda ke hana numfashin

Rara-raben asibitoci Asibitoci sun rarrabu kamar haka; Asibitin jinya, kamar asibitin haihuwa, asibitocin da ake tiyata, irinsu asibitin mata, asibitin ƙashi, asibitin hanci, kunne ko maƙogoro. Asibitin zuciya da huhu, babban asibitin ɗin da ake tiyata, asibitin kula da ƙwaƙwalwa da kuma asibitin ƙoda, sai asibitin magunguna. Akwai kuma asibiti na mallaka na wani da ya ke kula da shi ko wasu. Irin asibitin gwamnati wanda ya ƙunshi cibiyar lafiya ta farko, asibitocin sojoji. Sai asibitin da ba na gwamnati ba, irin su asibitoci masu zaman kansu asibitoci na amintattu ko na ƙungiyoyi. Sai asibitin sarin magunguna asibitin sarin magunguna sun ƙunshi asibitin magungunan zamani, asibitin magungunan gargajiya asibitin magungunan gargajiya na amfani da hakukuwa na itace. Sai asibitin tsarin maganin yunani sannan kuma akwai asibitin jinyar cututtuka ta hanyar amfani da hanyoyin da ba na kuma ƙarfafa garkuwar jiki ba. Sai sauran asibitocin kamar asibitin da aka tan-tance akwai kuma asibitin da ba'a tan-tance ba, tare da adadin gada gadaden da gadajen da ke cikin asibitin, irin gadaje tamanin, gadaje ɗari, gadaje ɗari da hamsin, sai kuma gadaje ɗari biyu.

Siffofin asibiti Ƙonuwa na matakin farko fatar jiki ta na yin ja sosai ko kuma ta na fitowa da ruwa ma'ana wurin da aka ƙone ya na nuna ja mai yawa saboda kumburin jinin. Se ciwon ya na da tsananin sosai ma'ana ana jin zafi sosai a wurin da aka ƙone saboda jijiyoyin da suke jin zafi basu riga sun lalace ba. Ya na shafar fatar ciki da wani ɓangare na fatar waje ma'ana bayan an ƙone fatar na iya ɗan kumbura kaɗan, ko ta zama busasshiya. Fatar na iya yin ruwa ko fitowa da kumfa ma'ana idan aka matse wurin da aka ƙone ya na sauya launi zuwa fari kafin ya dawo ja. Fatar saman jikin ta na nan lafiya lau ba tare da ta yage ba ko ta fashe ba, ma'ana yawanci ya na warkewa gaba-ɗaya ciki zuwa sati ɗaya ko sati biyu ba tare da barin wani taɓo ba a wajan. Ya na iya haifar da taɓo idan ba'a kula da kyau ba, ma'ana yawanci ya na warkewa gaba-ɗaya cikin sati ɗaya ko zuwa sati biyu ba tare da barin wani taɓo a wajan da aka ƙonen ba. Misali ƙuna mai tsanani daga ruwa mai zafi ko wuta mai sauƙi

Siffofi a asibiti ƙonuwa mai sauƙi na mataki na biyu. Da farko akwai zafi mai tsanani a wurin da an ƙone. Sannan fatar da ta ƙone za ta canja daga fari zuwa ja. Fatar za ta bore ta kumbura da ruwa a cikin ta. Ƙonuwar ya na shafar fatar waje da kuma saman fatar ta ciki. Ya na barin tushen gashi gonon zufa da sauran su. Saboda kumburin da fata tayi, fatar na komawa ja kuma ya na canja launi zuwa fari idan aka taɓa shi. ya na da matuƙar ciwo ko kuma ma matuƙar jin zafi. Babu tambo a wurin baki ɗaya ko ya kasance akwai tambo kaɗan ba da yawa ba. Saboda fatan ciki ya na farfaɗowa ne da kansa daga ƙananan tsarin fata na waje da suka rage cikin kwanaki bakwai zuwa kwanaki goma sha huɗu

Siffofin ciki na raunin ƙonewa mataki na biyu mai zurfi. Rauni na ƙonewa ya na zurfin ɓata na ciki musamman ɓangaren ƙasa na fata. Fatar da ta kamu ta na bayyana fari koda launin taɓo-taɓo, ba ta sauya launi lokacin da aka matsa ta bata yin buɗewa. Dawowar jini zuwar fatar a cikin jijiyoyin jinin ya na da rauni ko babu kwata-kwata. Raunin ya na da ɗan sauƙi amma har yanzu ana jin zafi idan aka soka da abu mai tsini ya na daukar kwanaki tsawon kwana goma sha huɗu zuwa kwana talatin da biyar kafin ya warke ta hanyar farfaɗowa daga gashin fata da gundumawa na zufa na jijiyoyin da kuma waƴannan ɓangarorin. Sau da yawa tare da raunin taɓo mai tsanani iya haifar da kumburi ko kamewar fata na wannan wajen da aka ƙone.

Hana yaɗuwar cutar zazzaɓin cizon sauro. Cutar zazzaɓin cizon sauro ta kasance ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da da ke fuskantan duniya musamman ƙasashe masu tasowa. Inda take dalilin mutuwar mutane da dama a kowace shekara. Wannan ya na faruwa ne duk da ƙokarin da ake yi na shawo kan cutar ta zazzaɓin cizon sauro ba tare da samun nasarar da ake buƙata ba. Duk da cewa ƙwararru sun bayyana cewa cutar za'a iya samun kariya daga kamuwa da ita cikin sauƙi. Akwai hanyoyi guda uku da za'a bi don hana yaɗuwar wannan cizon cizon sauro. Na farko ga kare mutane daga cizon sauron ta hanyar yin amfani da garkuwar sauro da yin feshi. Na biyu kashe ƙwai da ƙanan sauro, tare da a tsaftace ruwa, ga hana ruwa tayawa domin ka da sauro su haihu a wajen. Na uku magance cutar a jikin mutum Bincike da warkar da masu fama da zazzaɓin cizon sauron da wuri. Du wanda ya kamu ayi sauri a tabbata an kare shi daga yaɗuwar cu sauro cizon sauron.

canje-canje a rayuwar mutum da samun mumunar yanayi su ne manyan sauye-sauye a rayuwar yau da kullum killace kai tsoran mutuwa kai ɗai da nisantar da masoya tsoron yaɗa cutar ga yan uwan ka jin laifi da nadama aiki azamana annoba sune sauye-sauye a rayuwar mutum da jin mumunar yanayi nauyin aiki fiye da kima da rashin tabbas sannan ƙarancin kayan kariya da wahalar amfani da su jin cewa kulawar da ake bayarwa ba tada amfani a rasa iko na sarafa halin da ake ciki farkon bai yanar annoban akwai tsoro damuwa da rasa iko da lamarin tashin hankali mafi tsanani sun haɗa da damuwa jin rashin taimako faɗiwar gaba damuwa mai tsanani tasirin dogon lokaci kamar damuwa mai tsanani ciwon damuwa bayan wani mumunan lamari ya samu mutum kasala da gajiya ta zuciya da kuma ta jiki komawar damuwa mai tsanani

cutar corona birus hanyoyin da ake bi don a kare ta na farko ana wanke hannaye akai-akai ne tare da amfani da sabulu a cikin ruwa ko ayi amfani da sinadarin kashe kwayoyin na cutar idan ba'a samu ruwa ba sannan a dinga rufe baki da hanci da gwiwar hannu ko da kyale ne ko handkerchief lokacin da ake tarin ko attishawan a jefar da da wannan kyalen ko wannan takardan cikin kwandon shara kuma a tsaftace hannaye sannan kada a taɓa idanuwa hanci koh baki da hannayen da basu da tsafta sannan uhm tazaran ya kasance na tsawon mita biyu tsakanin ka da duk wanda ke tari ko attishawa sa'annan idan an dawo daga tafiya ko wani wuri cikin kwanaki goma sha huɗu da suka gabata inda cutar covid ninteen ke yaɗuwa kuma kana da zazaɓi a jikin ka tari ko wahalar numfashi ka zauna a gida ko ka kira ma'aikatan NCDC ta wannan lambar sifili takwas sifili sifili tara bakwai sifili sifili sifili sifili ɗaya sifili ka kilace kanka ko ki kilace kanki idan an dawo daga wani wuri cikin kwanaki goma sha huɗu da suka gabata inda cutar covid ninteen ke yaɗuwa.

Muhimmu matakai da Najeriya ta ɗauka wajan yaki da annobar covid ninteen na farko Najeriya dai ƙasa ta farko a Africa gabadaya da ta gudanar da bincike na jerin gano wannan cutar corona virus na biyu an gwada samfur dubu arba'in da shida da ɗari takwas da uku na covid ninteen ta amfani da fassahar PCR na uku an kafa gwamnati musamman don daidaitawa da jagoranta da martani ga cutar bayan da haka akwai ƙungiyoyi masu ruwa da tsaki wayanda suka sa hannu a kan kaucewa wannan cuta ko gudanar da ita daga Najeriya ƙungiya ta farko mai ruwan tsaki a cikin wannan kauda covid ninteen itace cibiyar sadarwa da tsarin zamantakewa ƙungiya ta biyu itace ƙungiyar daukar mataki akan covid ninteen se ƙungiya ta uku itace ƙungiya mai kula da lafiyar a Najeriya

mummunan tasirin cin abinci wanda bai gina jiki yana kawo ƙiba domin yawan cin abinci mai mai da sukari yana haddasa ƙiba sosai ga jikin mutum se ƙuraje yana kawo ƙuraje cin abinci mai dauke da sinadarai da mai yan janyo ƙuraje ga fuska sai ciwon ciki abinci wanda bai gina jiki yaƙan kawo high karin sinadarai a ciki wanda ke kawo ciwon ciki da rashin jin dadin jiki sai kuma yana kawo hawan jini cin waɗannan abinci yana kawo hawan jini domin yawan gishiri da mai a irin wannan abincin yana sa hawan jini sai ciwon zuciya yana kawo ciwon zuciya domin cin abinci mai ɗauke da wannan ƙwayoyin da mai sosai yakan gurɓatar da hanyoyin jini da cutar da zuciya sai matsalar fata ta jiki yana iya haifar da matsalar fata ta jiki zai iya hassadar da fata ta fara bayyanar da matsaloli kamar ƙaiƙayi ko rauni yana kara hauhawar da sinadarai na jiki, domin yawan cin abinci me kitse yana haifar da karin mai na jiki yana kuma lalata haƙoran mutum cin abinci me sukari da maiko yana gurɓata hakoran mutum ta haifar masa ramummuka ko ciwo

matakan konewa na fatar jiki matakan konewa na fatar jiki ya kaso kashi uku ne gwargwadon yadda jiki ya kasu kashi uku sama ciki, da can ciki mataki na farko na konewa wannan matakin yana shafar saman fata ne kawai fata tana iya yin ja' zatayi zafi amma babu kumburi ko rami sosai kamar irin konar rana a jiki sai mataki na biyu na konewa shi wannan matakin yana shiga ne ha cikin rukunin fata na biyu wato cikin fatr fata tana iya yin ja sosai tana iya yin kumburi tana iya fitar da wasu ruwa ko kumfa zafi yana tsananta a wannan konuwar sai mataki na uku na konewa yana lalata dukan rukunin fata harda fatar can ciki fatar kan zama baki ko fari ko ja sosai kuma ana iya kasa jin zafin konuwar saboda konewar jijiyoyi masu jin zafin wani lokaci ana bukatar tiyata ko a dasa fata a dai dai wajen da aka kone

kanada cutar lalacewar ƙoda saboda ciwon sugar a rage yawan amfani da gishiri a kowace rana ka tabbatar baka cin gishiri nauyin dubu ɗaya da ɗari biyar a kowace rana kusan yin amfani da karamin cokali ɗaya da rabi a daina shan taba sigari ko amfani da kayan taba tana kara haɗarin lalcewar koda a dinga duba yawan sukarin da ake amfani dashi kafin a ci abinci idan ya wuce nauyi ɗari da talatin a lokacin azumi ko ɗari da tamanin bayan awa ɗaya zuwa biyu da cin abinci yakamata a kula a guji shan barasa saboda barasa na kara matsin lamba da haɗarin koda a guji shan magunguna marassa bukatu kamar su magungunan ciwon kai da ciwon ciki da dai sauransu a dinga motsa jiki cikin sauki kamar tafiya sannu sannu aiki a lambu share-share a gida a cikin nutsuwa a dinga lura da motsin jini idan motsin jinin ya haura ɗari da arba'in bisa casa'in yana iya cutar da koda a dinga cin abinci mai kyau da lafiyayye? abinci me amfani kamar ganyanye abubuwan marmari na lambu da ya'yan itattuwa a dinga gwada fitasari domin tantancewa in babu wannan cutar a duba idan akwai wannan kwayan cutar a cikin fitsari alamar lalacewar koda ce a dinga yin amfani da magunguna kamar yadda aka rubuta su ba yadda kaga dama zaka dinga sha ba ka sarrafa ciwon sugar ta amfani da??? ka na yin kokari don kariyar kanka daga lalacewar kodar ka

hanyoyi biyar masu mahimmanci don kawar da cutar cizon sauro na ɗaya samar da damar amfani da gidan sauro wanda aka shafa ma magani ta hanyar bai wa kowa damar samun gidan sauro wanda aka shafawa magani kashe sauro domin hana cizon sauro yayin da suke bacci na biyu a dinga kula da inda sauron suke haihuwa ta hanyar tsaftace wuraren da ruwa yake taruwa domin hana sauron haihuwa kamar rufe tafkunan magudanar ruwa da kwatami na uku a dinga bawa mata masu juna biyu maganin domin karesu daga cutar cizon sauron samar da magunguna rigakafin cutar cizon sauro ga mata masu ciki saboda karesu da jariran da ke cikin cikinsu na huɗu a dinga bincike da sa ido akan sauron da yadda suke daukar maganin saboda yin binciken akan irin sauron da yarda suke mayar da martani ga magunguna domin samun ingantancen magani na biyar a dinga fesa magani a cikin gida ta hanyar fesa maganin kashe sauro a bangon gida don hana sauro rayuwa da yaɗuwa

fahimtar lafiya muhalli ingantawa don samun tsaftataccen muhalli don gobe ingantanciyar iska tsaftace iska daga hayaki da gurɓatattun sinadarai yana taimakawa wajen rage cututtukan numfashi kamar asthma da mura mai tsanani tsaftataccen ruwa samar da ruwan sha mai tsafta yana rage yaɗuwar cututtuka kamar amai da zawo rage sharar masana'antu masu haɗari rage fitowar gurɓatattun kayan masarufi ko magungunan dake cutar da mahalli da lafiyar mutane samun damar cin abinci me gina jiki tallafawa mutane da abinci mai lafiya da rage cin kayan guba ko abinci marar amfani kare mahalli ga yara da manya tabbatar da cewa waje yanada aminci don wasa motsa jiki da rayuwa ta yau da kullum ba tare da wata barazana ba inganta lafiyar al umma waɗannan matakai suna taimakawa wajen rage yawan mutuwa da yaɗuwar cututtuka ingantawa a harkar lafiya ga jama'a baki ɗaya kowa yasamu damar kulawa da lafiyarsa ba tare da nuna bambanci ba wato kowa nada hakkin samun kiwon lafiya

Hanyoyi biyar don magance canje-canjen muhalli da ɗan adam yake haifarwa na farko rabewa sake amfani da sake sarrafa kayan dole ne mu rage yawan amfani da kayan duniya mu sake amfani da abubuwa idan ze yiwu sannan mu sake sarrafasu wannan yana taimakawa wajen hana yawan ɓarna da hallaka albarkatu na halitta na biyu canza hali da ɗabi'a ka canza yadda kake kallon ɗabi'a da muhalli ka mutuntuna hanyoyin yawan buɗe ido ka rage barin datti a wajen da kake sana'a ko sansani kuma ka kula da muhallin da kake ciki don kare tsarin halittun na uku kare muhallli daga halittu masu lalata a duk mataki na kariya daga dabbobi ko tsirrai da ba na asali ba waɗanda ke barazana ga halittun gida wannan yana kare nau'i a kan halittu da bambancin muhalli na huɗu rage guba da tsaftace muhalli a guji amfani magungunan kashe kwari da taki fiye da ƙima a ɗauki datti a kone guri sa'annan a rage amfani da fitilun dare wanda ke tayar da hayaki da hayaniya da gurɓacewar muhalli na biyar amfani da hanyoyin sufuri da sauran zaɓi a duba hanyoyin sufuri masu sauki da amfani da wutar lantarki yadda ya dace siyan kaya daga kusa yana rage ɗumamar yanayi

yadda ake inganta tabtar bacci a guji kallon na'urori wayanda suke fitar da haske mai shuɗi na tsawon minti talatin kafin ashiga baccin kamar waya telebijin da komfuta suna fitar da wani haske mai shuɗi wanda ke hana jiki sakin sinadari na samun yin bacci a guji amfani dasu kafin a shiga bacci a saita zafin ɗaki ya zama mai sanyi bacci zai fi sauki a cikin ɗaki wanda yake da sanyi a sanya fanka ko amfani da na'ura mai sai saita zafi don kiyaye zafin da ya dace a ɗakin a rage shan coffee da barasa da daddare shan coffee shayi ko barasa yana iya hana bacci ko rage ingancin sa a guji shansu kusa da lokacin kwanciya asamu issashen motsa jiki motsa jiki yana da kyau kullum yana taimakawa jiki ya huta da daddare amma a guji yin motsa jiki mai nauyi da yamma sosai a sayi gado na kwanciya da kayan shimfiɗu masu inganci gado mai kyau da barguna masu laushi suna taimakawa samun yin jindaɗin bacci da rage motsi ko ciwo a jiki????

shawarwari don samun lafiyayyen abubuwan da yakamata a dinga yi idan zaayi bacci sune na ɗaya a tashi a lokaci guda kowacce rana yin hakan yana taimakawa jiki ya saba da tsari na bacci na biyu ya kamata a dinga yin yawo da dare kafin a shiga bacci don yana taimakawa jiki ya huta da kuma sauƙaƙa bacci na uku yin amfani da gado mai daɗi yin amfani da gado mai kyau yana kawo kwanciyar hankali da jin daɗin bacci na huɗu bacci a ɗaki mai sanyi kuma mai duhu wannan yanayi yana taimakawa jiki samun bacci mai zurfi aikata aiyukan dake saka nutsuwa kafin kwanciya kamar karanta littafi shaƙatawa ko sauraron ƙiɗa na nutsuwa na shidan yin wanka mai sanyi ko ɗumi kafin a shiga bacci wanka yana taimakawa wajen sakin jiki da kuma hirin bacci abubuwan da bai kamata ayi ba idan za'a shiga bacci na ɗaya in abinci mai nauyi da dare yana sa cikin ka ya kasa hutu anda ke hana bacci na biyu kallon hasken mai shuɗi na wayoyi da telebijin kafin a shiga bacci yana hana sakin inadaren bacci ga mutum na uku shan barasa ko shan taban sigari yana dagula tsarin bacci kuma yana iya hana bacci mai kyau na huɗu shan coffee da dare ko toffee shayi da wani dai sinadarai mai sa ƙarfin jiki yana hana bacci ta hanyar motsa kwakwalwa na biyar otsa jiki mai tsanani da dare yana a jiki ya kasance cijin aiki baya son ya huta na shida abar yawan damuwa da tashin hankali damuwa kwakwalwa yana hana mutum kwanciyar hankali da bacci mai kyau

muhimman ka'idoji na tsabtar ma'aikacin abinci gashi ya kasance cikin hula kada a bar gashi yana fita daga hulla don kada ya faɗa cikin abinci kada a sa yan kunne ko sarƙa suna iya faɗawa cikin abinci ko ya tara kwayoyin cuta kada tufafi su kasance da aljihu a waje aljihun dake waje yana iya tara kazanta ko dabbobi ƙanana a ciki tufafi su kasance masu tsabta kuma su tsabtatattu kada asa tufafi masu datti ko digon ruwa ko mai kada asa agogo zobe ko kambi a hannu wannan kayan adon suna iya tara kwayoyin cuta da hannu na tsabta ta gaske rufe duk wani rauni ko inda jiki ya fashe raunin da ba'a rufe ba yana iya zubbar da jini ko kazanta cikin abinci yanke ƙumba ta hannu da tsabtace su sosai kwayoyi masu tsawo ko ƙumba masu tsawo ko masu datti una iya ɗaukar cututtuka tufafi da suka yage ko tsage a gyara su ko a sauya su don gujewa ƙazanta da tozardata wurin abinci binci wurin aikin abinci a sa takalmi na aiki da kariya kada asa takalmi na gida ko tafiya a ƙafafu don ƙare lafiyar ƙafa da tsabta

abubuwan da yakamata a samu ajikin kunshin abinci na farko sunan abincin ya kamata a rubuta sunan abincin ake cikin kunshin domin sanin abinda ake siya na biyu auyin abincin ana buƙatar a bayyana nauyin abincin misali a gram ko kilogram domin sanin adadin dake ciki na uku jerin sinadaran da akayi amfani dasu wajen haɗa abincin olene a bayyana duk abubuwan da aka haɗa dasu wajen sarrafa abincin na huɗu ko wanne kamshi ko sinadari ƙarewa da aka ƙara a cikin abincin idan an ƙara ƙamshi ko wani sinadari masu ƙara lalacewar abincin ya kamata a bayyana haka na biyar ranar ƙarshe da abincin zai yi amfani wannan yana nuna loakcin da abincin zai fi dacewa da amfani kafin ya fara lalacewa na shida vitamins din da da ma ma'adani ya kamata a bayyana ko bincin yana ɗauke da wasu sinadarai masu amfani ga lafiya kamar vitamin na c ko kuma iron da sauran su na bakwai sunan kampanin da addressin masana'antar wanda sukayi abinchin dole ne a nuna wanda ya kera abinchi da inda aka ƙera shi domin amincewa da inngancin da bibiyar bayanai idan ya zama dole

manyan ayyuka guda huɗu na ma'aikatan magunguna na farko shiryawa samarwa ajiyewa kiyayewa rarrabawa baiwa marar lafiya magunguna bayarwa da zubar da magunguna wannan yana nufin cewa likitan magani yana da alhakin kula da duk wani abu daya shafi magunguna daga samun su harzuwa tabbatar da an zubar dasu cikin aminci idan sun lalace ko sun ƙare na biyu bayar da ingantaccen magani da tsarin kula da shan maganin wannan yana nufin suna taimakawa wajen tsara yanda marasa lafiya zasu dinga shan magungunan yadda ya kamata domin samun sauki da kariya daga matsalolin su na uku kula da kuma haɓɓaka kwarewar su a aikin su ma'aikatan magani suna da alhakin cigaba da koyon sababbin dabaru da ilimi domin su cigaba da yin aiki da kwarewar su da inganci na huɗu taimakawa wajen haɓɓaka ingancin tsarin kula da lafiya da lafiyar jama'a suna bada gudunmuwa wajen inganta tsarin kiwon lafiya gaba ɗaya da kuma kare lafiyar al'umma ta hanyar bada shawarwari wayar da kai da bayarda magunguna cikin hikima?